Anfooni shɛli tini nyɛri ŋo nyɛla tingbani niɛma tiɛri Anfooni katapila n bɛ boɣali ni toori tankpaɣu niŋdi tipa yɛri ka bi mali chɛni luɣu shɛli polo bini bori ni di chɛŋ ti tum tuma

Ti ni tooi zaŋ ti nuhi ni ti naba n tun tuun shɛli anfooni n bala paɣasara ayobu maa nyɛla ban wori waa ka lala waa ŋɔ maa di dii bi yɔli ti tudu ŋɔ na n yɛrila ti dagbaŋ yaɣali amaa din yɔli yaɣa shɛli nyɛla kanbɔŋ tiŋ maa bi zaŋ yɛri piri bi naba ni ni bi nyingoya n wuhuri nachiinsi

Damma mini kohamma Anfooni n bɔŋɔ ka paɣaba chɛŋ ti da zaham kuligi ni ni bi labi daani ti kohi ka ti nyɛ Anfooni maa puuni paɣaba maa galisiya pam ka bi da zaham maa bee ka bi kpaai zaham maa niŋ gbambihi ni gbambihi zabila biɛni gbambihi nuɣso nim biɛni gbambihi vakaɣa biɛni gbambihi maa galisiya pam

Anfooni ŋo wuhuri tila ti ni tooi zaŋ ti nuhi n tum tuun shɛŋa ti mali ti nuhi n ŋmɛri binkumda ka lahi tom zaŋli n ni tooi lahi niŋ binyɛra pam a yi lihi Anfooni maa ni niraba anahi maa zaa nyɛla dabba ka niraba ata maa yɛ binyɛri yinsi ka yino maa yɛ gana tuuta goɣali

Anfooni ŋo nyɛla gamo ni sarati Anfooni bia maa ba chɛchɛ na ti lu ka ku pabgi doya amii o kpimi maa bee o nɛ ka oma gbubo ka kuhura ka yino guurina ti yaari o foto ka ŋunbala maa mii guuna ti lihiro ka bipuɣunbihi ayi ban nyɛ shikuru bihi nyaɣa baaji nim maa ban ʒimi lihirila laati

Anfooni shɛli ti ni lahi nyɛ ŋo gba wuhuri tila niraba ni paɣari salima shɛm salin boɣali ni ka bi yina ti paɣari li maa niraba ata n nyɛba ŋunbala maa pilila zipiligu ŋuni n waɣa gari bi zaa ka bi mali tahabihi ayi n paɣari li niŋdi di puuni niraba ayi maa mii bi dii bi waɣa

Anfooni shɛli ti ni nyɛ ŋo nyɛla tingbani niɛma tiɛri Anfooni nachimbili mini paɣarasiri bili kana kuligi ni ni bi ti tooi kom moɣali maa mii nyɛla moɣa titali bi gbubi gbambili nuɣso ni gbambili piɛlli ni gungoŋ piɛlli dini ka bi zaŋna ni bi tooi tooi kom kuli

Anfooni shɛli ti ni nyɛri ŋɔ nyɛla binyɛra malibu Anfooni Anfooni maa ni ti nyɛ niɛma niŋbu shee baanjira damgibu shee ka bolfu nim mini faan din vubiri poham kpɛriti ka di bɛ dinni ka din tiri maasim gba bɛ di puuni

Salin boɣali maa ni ka ti na ku bɛ ka kpɛŋŋo ŋuna paɣaba mini dabba n laɣam tumdi di tuma bi pam gbubila ŋmana mini gbambihi n toori bee n paɣari salima maa niŋdi dinni bi kuli furimi n ʒiya ni nimmohi

Anfooni ŋɔ nyɛla bia mini o ba ni ʒiya ŋmɛri pɔhim saha shɛli bɛ ni diri asiba bindirigu bee nangban' suuli din nyɛ ti ka bia maa zaŋ paanu niŋ o ba nolini ka o nyii ka paanu be parante bila ni n-za ba maa tooni ni bia maa tooni